Iimaliwa oya simana noonkondo molwaashoka, otayi tu kwathele mokukandula po omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhetu ngaashi, okufuta omeya, omalusheno, oosikola dhaanona opo ya mone elongo lili hwepo, okulanda iipalutha nosho wo iizalomwa.

Obank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga moshilongo shetu notayi tseyithile nduno aakwashigwana opo ya kuthe ombinga methigathano, opo ya vule okusindana oshimaliwa shaNamibia shoodola eyovi limwe.

Muuyuni wonena ngele kunasha oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu, miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oositola dhi ili nodhi ili ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iizalomwa, iikulya nosho wo iikunwa.

Oshitayi shombaanga yaNedbank mondoolopa yaKatima mulilo otashi tseyithile aakwashigwana kutya otayi ka kala yapata okuza molyomakaya yomasiku omilongo mbali naheyali gaSeptemba notayi ka patuluka momaandaha momomasiku omilongo mbali nomugoyi gaSeptemba molwashono otayi longululwa.

Megumbo kehe lyopashinanena omuna ehala ndjoka hali kala lya yela nolya longekidhwa nawa , ano lina iipundi nosho wo iitaafula yili melandulathano mono omo hamu thikile aayenda uuna yeya oku talelapo. Ngele otatu shi talele pashiwambo otatu vulu oku li luka oshinyanga.

Ombaanga yoNedbank oyi na ethigathano lyokumatuka mono kehe omukwashigwana ngono e li e na ontseyo nohokwe mokukutha ombinga a tegelelwa a kakuthe ombinga, ye a vule wo okusindana shimwe sho miisindanomwa mbyoka tayi ka sindanwa ko.

Ombaanga yo standard bank oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu, oyi holike nookondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho ogendji komahangano ga yooloka. Ohayi kala yina omathigathano moka tamu sindanwa iinima yi ili noyi ili, ngashi iimaliwa noshowo oohauto.

Mongashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu molwaashoka ohashi tu kwathele mokukandukapo omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhetu . Ohatu shi longitha okufuta oosikola dhaanona opo yamone elongo lyili hwepo, okulanda iizalomwa yetu noshowoo okulanda iikulya yaantu noyiinamwenyo.

Mongashingeyi ngele ku na oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu molwashoka oweshi pumbwa mokufuta oosikola dhaanona, opo ya mone elongo li li hwepo, okufuta omeya nomalusheno nokulanda iipalutha, opo aanegumbo ya kale ye na sha shokulya.

Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oositola dhi ili nodhi ili ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana ngaashi: oothewa dhokwiiyoga nodhokuyoga, omagadhi gokulya nogokugwaya, omeya nosho wo iikulya yaantu noyiinamwenyo.

Megumbo kehe lyopashinanena, omu na ehala ndyoka hali kala lya yela nawa, moka hamu tulwa iipundi nosho wo iitaafula, mo omo hamu thikilwa kaantu mboka taye ya okutalela po. Oha mu uhalwa wo natango kaanegumbo uuna taya fudhulukwa po kiilonga yilwe.

Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga moshilongo shetu . Ohayi kala yi na omathigathano naantu ohaya sindana iisindanomwa iiwanawa. Oya gandja nduno N$ 224000 kehangano lyoCapricon foundation , Agra Provision.

Oshimaliwa oshasimana noonkondo molwashono ohashi tukwathele okulanda omiti dhaantu niinamwenyo, okufuta omeya, olusheno nosho wo oosikola opo aanona yamone elongo ehwepo.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga moshilongo shetu noya simanekwa noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho komahangano gi ili nogi ili nohayi kwathele woo natango aantu mokupungula iinaliwa yawo opo tu yande uumbudhi moshilongo.

Mongaashi ngele ku na oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa oyindji moshilongo shetu ota mu adhika oositola odhindji, ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iizalomwa, iikulya nosho wo iilongitho.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga moshilongo shetu, no ya simanekwa kaantu noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho komahangano gi ili nogi ili nohayi kala woo yina omathigathano moka aantu ha ya sindana iisindanomwa ya yoolokathana ngaaashi omambo noshowo iimaliwa.

FNB ombaanga ndjoka yi holike noonkondo molwaashoka ohayi ningi omathigathano gi ili nogi ili moka hamu sindanwa iisindanomwa tayi hokitha. Ngele owa hala okukwatathana nayo ya dhengela ko0612998883.

Oshimaliwa osha simana noonkondo molwashoka ohashi gandja omakwatho, nokukandula po omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhetu. Ohatu shi longitha okufuta oosikola dhuunona opo wu mone elongo lyi li hwepo, okufuta omeya, omalusheno nokulanda wo iipalutha.

Muuyuni wanakanena omuntu ngele Kuna oshimaliwa nena ino talika ko onga omuntu a simana moshigwana oshoka oshimaliwa osho hasdhi kandula po omaudhigu ogendji monkalamwenyo yomuntu, ndazi nokutumbula ngaashi piituthi yenyanyu nenge tu tye piituthi yomaluhodhi.

Bank Windhoek ota tseyithile aakwashigwana opo yakuthe ombinga, yo yavule okusindana ongodhi ndjono yili kamana, ano o iPhone 15, omasiku oga gwedhelwa sigo omilongo ndatu gaSeptemba.

Megumbo kehe lyopashinanena omuna ehala ndoka hali kala lyayela nolya longekidhwa nawa, lyatulwa iitaafula noshowo iipundi yili melandulathano mono omo hamu thikilwa kaayenda nongele otatu shi talele pamuthigululwakalo otatu vulu okuliluka oshinyanga.

Oshimaliwa sha simana noonkondo monkalamwenyo dhetu molwaashoka ohashi tukwathele okukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili ngaashi okufuta oosikola dhaanona opo yamone elongo lili hwepo oshowo okulanda omiti opo aantu yamone epango lili hwepo.

Oshimaliwa ohashi tukwathele mokukandulapo uupyakadhi noompumbwe dhi ili nodhili moonkalamwenyo dhetu. Oshimaliwa ohatu vulu okushilongitha mokulonda oolefa uuna twahala okuya pomahala giili nogili . Oshimaliwa ohatu shi longitha wo okufuta omeya noshowoo omalusheno momagumbo getu.

Oshimaliwa oshasimana noonkondo molwashoka ohashi tu kwathele moku kandulapo omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhetu, oha tu shi longitha wo okulanda iipalutha opo aantu yaa se ondjala, iizalomwa noshowo okulanda omiti opo aantu yamone epango li li hwepo.

Megumbo kehe lyopashinanena omu na ehala ndyono hali kala li na iipundi yi li mo yi li melandulathana nopoompito odhindji omo hamu thikilwa kaantu mbono haye ya okutalela po. Ohayi gandja omutumba gu li nawa.

Iimaliwa oya simana moonkalamwenyo dhetu molwashoka, ohayi tu kwathele mokukandulapo omaupyakadhi gi ili no gi ngaashi okufuta omeya, omalusheno oosikola dhaanona opo yamone elongo li li hwepo nokulanda iipalutha opo aantu kaya se ondjala.

Otashi vulika wukale wuhole ombaanga. Ohatu popi omalaka geli omulongo nagatatu. Bank Windhoek oyo yimwe yomoombanga moshilongo shetu ndjono hatu longitha okupungula iimaliwa opo tuyande uumbudhi moshilongo shetu.

Mongashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhingu. Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otu namo oositola dhi ili nodhi ili dhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iilongitho, iizalomwa nosho wo iikulya.

Konyala miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oositola mono mu na iipumbiwa oyindji mbyono ya pumbiwa komuntu kehe. Omo nduno hatu ke yi tala mono, ashike otu na okuya mo niimaliwa, opo tu vule okuza mo nasha.

Oshitaafula osho shimwe shomiilongithomwa noshasimana noonkondo molwaashoka ohashi vulu okutentekwa iiyaha uuna omuntu talongekidha iipalutha , nohashi vulu wo okutetenkwa iikulya uuna aanegumbo taya li omwiha nenge uulalelo.

Omvula tadhiya dho tadhi yi lyo nehumokomeho moshilongo shetu osho nga tali ende tali ya niinima otayi lunduluka. Monena aantu ihaya longitha wee uulehite opo yavule okukala yeli muuyelele ashike ohaya longitha olusheno.

FNB oyo yimwe yomoombanga dhomo shilongo shetu no ya simanekwa unene noonkondo molwashoka oha yi gandja omakwatho unene komahangano, oko woo hatu pungula iimaliwa yetu opo tu yande uumbudhi moshilongo shetu.

Moondolopa kehe moshilongo shetu omuna oositola dhivulithe pu mbali, ndhoka hadhi landitha iikutu mbyoka hayi zalwa kaantu opo twiikelele oonte dhetango, kuutalala nosho woo kombepo.

Megumbo kehe lyopashinanena omuna ehala ndyoka hali kala lya longekidhwa nawa lina iitaafula noshowo iipundi mono hamu thikilwa kaayenda. Ngele otatu shi talele pamuthigululwakalo otatu vulu okuli luka oshinyanga.

Oshimaliwa osha simana noonkondo nohashi kandulapo omaupyakadhi gi ili nogi ili monkalamwenyo yomuntu kehe. Ohashi tukwathele okufuta omeya nomalusheno. Ohashi tu kwathele wo okulanda omiti opo aantu yamone epango li li nawa.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha ethigathano lyetanga lyokoompadhi ndjoma tayi ka kalako okuza momasiku omilongombali naheyali sigo omomilongo nomugoyi gomwedhi Juuni mondoolopa ya Keetmanshoop mokapale ka Westdene.

Omiiti odhasimana noonkondo molwashoka hadhi gandja oombepo kaantu nokiinamwenyo, ohaku zi wo iiti mbyoka hayi longithwa kaantu okuninga omalukalwa gawo ohadhi gandja wo natango omuzile kaantu nokiinamwenyo.

Monena ngele ku na oshimaliwa, nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oositola dhi ili nodhi ili, ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iikulya, iikunwa nosho wo iizalomwa.

Miitopolwa oyindji moshilongo shetu omuna oositola dhi ili nodhi ili ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana ngaashi iizalomwa, iikulya yaantu noyiinanwenyo, oothewa dhokuyoga nodhoku iyoga nosho woo iikunwa.

Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga moshilongo shetu noyi na iitayi momahala ga yooloka ngaashi Otjiwarongo, Oshifo, Swakopmund AK Plaza, Oshakati nOngwediva.

Moshilongo shetu omu na oositola odhindji, ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana. Otu na mo oPep , ndjoka hayi landitha Iizalomwa noShoprite moka hatu adha oothewa, iikulya nosho wo iikunwa.

Egumbo kehe lyopashinanene olyina ehala ndyoka hali kala lya longekidhwa nawa lyina iipundi noshowo iitafula nomehala mono omo hamu tokelwa kaanegumbo uuna ya hungila nomowo hamu thikilwa kaantu mboka tayeya oku talelapo.

Nedbank oyimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathanayo. Nohayi ningi woo omathigathano ogendji, moka hamu sindanwa iisindanomwa oyindji no tayi hokitha aakuthi mbinga

Standard Bank oyo yimwe yombaanga dhomoshilongo shetu noyi holike noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho komahangano ga yoolokathana nohayi ningi omathigathano mono hamusindanwa iinima ya yoolokathana nohayi kala tayi nyanyudha aakuthimbinga.

Oshimaliwa oshasimana noonkondo moonkakamwe dhetu moka hashi tu kwathele, mokukandulapo omaupyakadhi ogendji ngaashi okufuta omeya, omalusheno, oosikola, okulanda iipalutha opo aantu yaa se ondjala nosho wo omiti opo aantu yamone epango li li hwepo.

Megumbo kehe li li pamuthika gopandoolopa oha mu adhika ondunda ndjoka hamu gondjwa kaanegumbo. Oha mu kala mwa tulwa iipundi mo omo woo ha mu thikilwa kaayenda. Pamuthika gopashinanena oha yiithanwa oseti ihe pamuthigululwakalo oshinyanga.

Iikolitha oyo yimwe yomiikunwa mbyoka tayi hanagula po aagundjuka yongashingeyi. Otayi teya po ombili, elandulathano nosho wo esimaneko lyaakuluntu momagumbo. Aanona yongashingeyi otaya etha osikola omolwa iikolitha.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu. Oya simanekwa noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho ogendji ngaashi okukwathela omahangano gi ili no gi ili nokupungula woo iimaliwa opo ku yandwe uumbudhi moshilongo shetu.

Mongashingeyi oshimaliwa osha simana noonkondo monkalamwenyo yomuntu kehe, molwaashoka ohashi tu kwathele oku kandula po omaupyakadhi ogendji nda dhina okutumbula nande okufuta oondjo dhoshipangelo, ohayi tu kwathele wo natango oku landa omiti, opo omuntu a mone epango li li nawa.

FNB oyimwe yomoombanga moshilongo shetu noya li yina ethigathano kombinga yomaudhano ngono gi ili, nomusindani okwa li ayi noshimaliwa shoondola dhaNamibia omayovi gatatu nomilongo ndatu, shono shali sha sindanwa po kaadhani yetanga lyomokambamba.

FNB ota tseyithile mboka ya hala oku patulula ombaanga dhawo nena yadhenge ko nomola *140*321# talulula iinima yoye ngele oyili nawa totameke oku pungula iimaliwa yoye nena.

Iimaliwa oya simana noonkondo, molwashoka ohayi tukwathele okukandulapo omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhetu. Ohayi tukwathele okufuta ooskola dhaanona opo ya mone elongo lyili hwepo, omeya, noshowo omalusheno. Ohayi tukwathele wo okulanda iikulya opo aanegumbo ya mone iipalutha ya gwana.

Owu na iimaliwa yoye tayi kana esiku nesiku megumbo? Inda pu Standard bank yimwe yomoombanga dhoshilongo shetu, noya simanekwa noonkondo molwaashoka oyo hatu longitha mokupungula iimaliwa yetu opo tu yande uumbudhi moshilongo shetu.

Megumbo kehe lyopashinanena omu na ehala ndyoka hali kala lya yela nawa, li na iitaafula nosho wo iipundi yi li melandulathano, mono omo hamu thikilwa kaantu mboka taye ya okutalela po. Nongele otatu shi talele pamuthigululwakalo, otatu vulu oku li ithana oshinyanga.

Standard bank oyo yimwe yomoombanga dho moshilongo shetu noyi holike noonkondo molwaashoka ohayi ningi omathigathano ogendji kombinga yiinima ya yoolokathana moka hamu sindanwa iinima yi ili noyi ili, nohayi kala tayi nyanyudha aantu mboka ya kutha ombinga.

Moshilongo shetu konyala kehe moshitopolwa otamu adhika oositola dhono hadhi kala dhina iikulya, iikunwa, iizalomwa, omagadhi gokugwaya kolutu noshowo iinima yilwe mbyono aantu haya kala ya pumbwa, no mo haye keyi konga uuna yena oshimaliwa.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu, noyi holike noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatha gi ili no gi ili komahangano gayooloka osho wo koosikola, ngaashi iikulya nosho wo iikunwa, opo aanona yaa ha punduke ondjala.

FNB oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu, noya simana noonkondo, molwashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana. Ohayi kala wo yi na omathigathano kombinga yiinima yontumba, moka hamu isindanenwa iisindanomwa ya yooloka.

Mongaashingeyi ngele ku na oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa oyindji moshilongo shetu omu na oositola dhi ili nodhi ili ndhoka hadhi longitha iinima ya yoolokathana ngaashi oothewa dhokuyoga nodhokwiiyoga, iikulya yaantu noyiinamwenyo noshowo iikunwa.

FNB oyo yimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu noyili yi holike noonkondo molwaashoka ohayi Kala yina omathigathano gi ili nogi ili ,moka hamu sindanwa iinima ya yooloka. Limwe lyomo mathigathano otali ka kalako momasiku omilongombali nomu goyi ga Febuluali kwatathana nayo konomola yongodhi tayi landula 0612992437.

FNB oyo yimwe yomoombanga moshilongo shetu noyasimanekwa noonkondo oshoka ohayi gandja omakwatho komahangano gi ili nogi ili. Ohayi tu kwathele oku pungula iimaliwa yetu opo tuyande uumbudhi moshilongo shetu.

Nedbank oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana moka mwa kwatelwa ehangano lyaAgraProvision ndyoka lya pewa oondola dhoNamibia omayovi omathele gatatu.

Oshimaliwa osha simana unene monkalamwenyo yomuntu kehe. Ngele kuna oshimaliwa nena kuna nkene to kandula po oompumbwe odhindji monkalamwenyo yoye. Oshimaliwa oweshi pumbwa okufuta osikola, oweshi pumbwa okufuta omeya, oweshi pumbwa okulanda omiti , oweshi pumbwa wo okulanda iipalutha yaanegumbo lyoye.

Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika omahala gomalandithilo, moka aantu mboka kaa ye na iilonga mepangelo haa yi ya ka landithe iilikolomwa yawo, yo ya wape yi imonene mo iiniwe ya gwana, mbyoka taye yi kwathele mokukandula po omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhawo.

Mongashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena otohupu nuudhigu miitopolwa oyindji moshilongo shetu otamu adhika oostola dhi ili nodhi ili ndhoka hadhi landitha iinima yayoolokathana ngaashi; iikulya iikunwa nosho wo iizalomwa.

Mongashingeyi ngele kuna sha oshimaliwa, nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa oyindji moshilongo shetu, ota mu adhika dhi ili nodhi ili ndhoka hadhi landitha iinima ya yoolokathana, moka mwa kwatelwa iizalomwa nosho wo iikulya.

Monena ngele kuna oshimaliwa nena owa talika ko onga omuntu gwanathangwa, molwashoka aantu ohaya vulu okushi gongela nando okuli uuna yaadhika kuudhigu wontumba, nda dhini oku tumbula ngaashi oosa ohaya vulu okushi gongela etaya landa nduno oshiketha sha nakusa.

Oshimaliwa oshasimana noonkondo molwashoka, ohashi tu kwathele moku kandula po omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhetu ngaashi, oku futa Omeya , Omalusheno, Oosikola opo aanona ya mone elongo li li hwepo nosho wo okulanda omiti opo aantu yamone epango li li hwepo.

Iipundi yopashinanena oya simana ohayi gandja ehala nomuntu omuwanawa nomuntu oho vulu oku thuwilwa po nawa, oho vulu wo oku kala ko uule wethimbo uuna to tala oradio yomuzizimba nenge to leshele ko okamuvi hoka wa panda.

Ombaanga yaWindhoek oyo yimwe yomoombaanga moshilongo shetu, ndjoka hayi gandja omakwatho komahangano gi ili nogi ili nohayi tu kwathele okupungula iimaliwa yetu, opo tu yande uumbudhi moshilongo shetu.

Ombaanga yaStandard Bank oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simanekwa noonkondo, molwashoka konyala kehe ethimbo ohayi kala yi na omathigathano kombinga yiinima ya yoolokathana, moka hamu sindanwa iinima yi ili noyi ili notayi nyanyudha aakuthimbinga.

Egumbo kehe lyopashinanena olina ehala ndjoka hali kala longedhwa nawa, lina iipundi noshowo iitaafula, yili melandulathano, nopoompito odhindji, omo hamu thikile aantu mboka ta yeya okutalelapo.

Oshimaliwa ohashi tu kwathele okukandula po omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhetu ngaashi okufuta omeya ,malusheno, oosikola dhuunona opo wulone elongo lyili hwepo, okulanda iizalomwa nosho wo iipalutha opo aantu yaase kondjala.

Moshilongo shetu omuna oombaanga dhayoolokathana ndhono hadhi kala dhina omathigathano giili nogiili nohamu sindanwa iisindanomwa ya yoolokathana notayi hokitha . Ombaanga yaNedbank ohayi yoNedbank oyo yimwe yomoombanga ndhoka notayi pandula Mathew Angula.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu noyi holike noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana. Ohayi kala wo yina omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa ya yooloka nohayi kokitha aakuthimbinga.

Nedbank oyo oyimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simanekwa noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana. Otayi tseyitha nduno epatululo lyoshitayi shayo shoka shi li moKatima Mulilo.

Iimaliwa oya simana noonkondo, molwashoka ohayi tu kwathele mokukandula po omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhetu. Ohatu yi longitha okufuta omeya, omalusheno, oosikola dhaanona, opo ya mone elongo li li hwepo nosho wo okulanda iipalutha, opo aantu yaa se kondjala.

Ombaanga ya Standard Bank oyo yimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu noyi holike noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho komahangano gi ili nogi ili moka mwakwatelwa ehangano lyoomeme lyedhina FAWENA ndyoka lya pewa oondola dha Namibia 1 500 000.00.

Iimaliwa ohayi tu kwathele mokukandula po omaupyakadhi ogendji moonkalamwenyo dhetu ngaashi oku futa omeya, omalusheno, oosikola opo aanona ya mome elongo lyili hwepo, oku landa iipalutha opo aanegumbo ya kale yena shoka taya li nosho woo iizalomwa.

Ombaanga yaStandard Bank oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu. Otayi tu tseyithile kutya, metitano lyomasiku ga 03 Kotomba ,otayi ka gandja omakwatho shinasha nelongitho lyombaanga yawo ,okuza potundi ontimulongo nayimwe sigo ontimulongo nontitano, moKahandja.

Egumbo kehe lyopashinanena oli na ehala ndyono hali kala lya longekidhwa nawa, ano li na iipundi noshowo iitaafula yi li melandulathano. Ehala ndyono ohali thikile aayenda uuna taye ya okutalela po.

Standard bank oyo yimwe yomoombanga dho moshilongo shetu, noya simanekwa noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano, noku kwathela wo aantu mokupungula iimaliwa yawo opo tu yande uumbudhi moshilongo shetu. Ohayi ningi wo omathigathano moka hamu sindanwa iisindanomwa yi ili noyi ili.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomombaanga dhomoshilongo shetu noya simana noonkondo molwaashoka, ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili komahangano ga yoolokathana, no hayi kala woo yi na omathigathano moka hamu sindanwa iinima ya yoolokathana , ngaashi iimaliwa.

Ombaanga yaStandard Bank oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simanekwa noonkondo, molwashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili, ngaashi okukwathela omahangano ga yooloka nosho wo okukwathela aantu mokupungula iimaliwa yawo, opo tu yande uumbudhi moshilongo shetu.

Nedbank oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu notayi tseyithile aamatuki mboka ye na ohokwe moku kutha ombinga methigathano lyokumatuka ookilometa dhili ntano, nosho wo omulongo. Otaya ishangitha koondola dhaNamibia ethele nomilongo ntano.

Standard bank oyo yimwe yomoombaanga moshilongo shetu, noyiholike noonkondo molwaashoka konyala kehe ethimbo ohayi kala yina ethigathano kombinga yoshinima shontumba, moka hamu sindanwa iinima ya yoolokathana, notayi hokitha aakuthimbinga.

Ombaanga ya Venduka otayi tseyitha esindano lyembo moka wuna oku ilonga omikalo dhi vulithe pomathele gaali nomilongo heyali nantano . Ndhoka tadhi ku kwathele oku mona oshimaliwa nuupu nomeendelelo lya shangwa ku Lisa Rowan.

Megumbo kehe lili pamuthika gopandoolopa , ohamu adhika ehala ndyono hali tulwa iipundi , lyo olyo hali thikilwa unene kaantu ngele tayeya okutalelapo. Ngele oto shi talele pamuthigululwakalo, ohatu vulu okuli ithana oshinyanga.

Kutha ombinga ngoye wu shiwe wu isindanene embo ndyoka tali ku longo omikalo dhi vulithe pomathele gaali nomilongo heyali nantano nkene wu na okuninga iimaliwa meendelelo nonuupu lya shangwa ku Lisa Rowan.

Ombaanga yotango yopashigwana oyo yimwe yomoombanga dho moshilongo shetu, na oyiholike unene molwaashoka, ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili, komahangano gayoolokathana. Ohayi kala wo yina omathigathano, moka hamu sindanwa iinima ya yoolokathana, ngaashi oohauto, oongodhi, noshowo iimaliwa.

FNB oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simanekwa noonkondo, molwaashoka ohayi gandja omakwatho ogendji ngaashi okukwathela omahangano gi ili nogi ili noshowo okukwathela aantu mokupungula iimaliwa yawo, opo tu yande uumbudhi moshilongo shetu.

Isindanena iisindanomwa iinene yili itatu uule woomwedhi dhili ndatu. Mo nomola yotango oto vulu oku sindana oshimaliwa shaNamibia oondola omayovi gatatu no mathele gatano shono tashi futwa mombaanga yoye. Mo nomola ontiyali oto vulu oku sindana oLaptop. Mo nomola ontintatu oto vulu oku sindana ongodhi ndjono onene hayi ithanwa oTablet. Ethigathano otali tondoka sigo omo masiku omilongo ndatu na limwe ga Mei, omayovi omilongo mbali nahamano.

Oshimaliwa osha simana noonkondo monkalamwenyo yomuntu kehe molwaashono, ohashi tu kwathele okufuta oosikola, okufuta omeya okufuta omalusheno, noshowo okulanda omiti opo aantu ya mone uundjolowele wuli nawa..

Oshimaliwa osha simana noonkondo molwaashoka ohashi tu kwathele moku kandula po omaupyakadhi ogendji monkalamwenyo dhetu ngaashi okulanda omiti opo aantu ya mone epango lili nawa, okufuta oosikola dhaanona opo ya mone elongo lili hwepo.

Ombaanga yaFNB otayi mu tseyithile opo muuye muuhale nokunyanyukilwa pamwe nayo okuza omasiku gatano sigo gane gaMaalitsa moshiputudhilo sha Unam, notaya tsikile mu gatano sigo gahamano gaMaalitsa koshiputudhilo sha Nust, okuza pomulongo nambali gwomutenya sigo opo ne yokomatango.

Egumbo kehe lyopashinanena, olina ehala ndyono hali kala lina iipundi noshowo iitafula ya longekidhwa nawa nomo wo hamu thikile aayenda ngele ta yeya oku talelapo . Nongele tatu shi talele pamuthigululwakalo otatu vulu iike okutya oshinyanga.

Ombaanga yaWindhoeka oyo yimwe yomoombanga dho moshilongo shetu, noyi holike noonkondo molwaashoka ohayi gandja omakwatho komahangano gi ili nogi ili, nohayi ningi omathigathano moka hamu sindanwa iinima ya yoolokathana nohayi hokitha aakuthimbinga.

Obank windhoek oyo yimwe yomoombaanga moshilongo shetu ndjono hayi ningi omathigathano konyala kehe ethimbo giinima ya yooloka .Oto tseyithilwa opo wukuthe ombinga methigathano lyokakalata kombanga yombanga ndjino ngoye wuvule okusindana ohauto yoye ompeempeka yedhina corolla.

Ombaanga yaVenduka oyo yimwe yomoombaanga moshilongo shetu, noya simanekwa noonkondo molwashoka ohayi gandja omakwatho gi ili nogi ili ngaashi okukwathela omahangano ga yooloka nokupungula wo iimaliwa, opo ku yandwe uumbudhi moshilongo shetu.

Okapomba oko kamwe komiilongitho noka simana noonkondo molwaashoka oha ketu yambidhidha moku tu e tala omeya popepi ngoka hatu longitha oku tekela iimeno, oku yoga omalutu getu noshowo iikutu yetu, noku longekidha iipalutha mbyoka hatu li

Oomvula tadhi ya dho tadhi yi, lyo nehumokomeho osho ngaa tali ende tali ya. Mongashingeyi aantu oye na omagumbo gopashinanena, mono hamu kala mu na ehala li li mo lya longekidhwa nolya yela nawa, li na iipundi nosho wo iitafula mo omo ha mu thikilwa kaantu mboka taye ya okutalela po.

Ombaanga ya standard bank oyi holike noonkondo molwaashoka ohayi ningi omathigathano kombinga yiinima yayoolokathana moka hamu sindanwa iinima iiwanawa. Nena otayi tseyitha omikuli dhomagumbo , naangoka wuna ohokwe musho owategelelwa wukiinyolithe.

FNB otatseyitha eshina lyokuyonga ndyoka lyedhina Samsung lyoKillogram 8, ndyoka lyali lina N$8799 ngashingeyi olyina N$7999.

Monena aantu oya simaneka iimaliwa shi vulithe omwenyo gomuntu. Ngele omuntu ke na sha iimaliwa mongashingeyi aantu oye ku tala ko onga omuntu gowala, molwashono ku na shi to vulu okuyambidhidha na sho mezimo kutya ngaa oshituthi shontumba tashi holoka mo.

Ouna iimaliwa tayi kana esiku nesiku nowa nyengwa mpa toyi pungula kwatathana nombaanga ya Standard Bank yimwe yomoombanga dhomoshilongo shetu, ndjoka hayi tukwathele okupungula iimaliwa yetu opo tuyande uumbudhi moshilongo shetu.

Ombaanga yaFNB oyo yimwe yomoombaanga dhomoshilongo shetu noya simanekwa noonkondo molwaashoka ohayi kwathele aantu mokupungula iimaliwa yawo, opo tu keelele uumbudhi moshilongo shetu. Ngele owa hala okwiinyolitha okakalata, kwatathana nayo konomola tayi landula: 061 299 2222

Mongaashingeyi ngele kuna oshimaliwa nena oto hupu nuudhigu. Miitopolwa oyindji moshilongo shetu otuna mo oositola dhoka hadhi landitha iinima oyindji ngaashi iikulya yaantu niinamwenyo, oothewa dhokwiiyoga nodhokuyoga, iikunwa noshowo iizalomwa.

Megumbo kehe lyopashinamena ohamu kala ehala ndoka lya longekidhwa nawa nolya tulwa iipundi yili melandulathano mono hamu thikile aantu mboka yeya oku talela po. Ohaya kuutumba nduno kiipundi mbyoka yi li mehala moka noya vule oku fudhuluka po noku popya oohapu dhawo uuna taya kundathana naanegumbo mboka.

Oshimaliwa ohashi tu kwathele mokukandula po oompumbwe dhetu odhindji moonkalamwenyo dhetu. Ohatu shi longitha okufuta oosikola dhaanona opo aanona ya mone elongo lya hwepopala. Ohatu shi longitha okufuta omeya nomalusheno momagumbo. Ohatu shi longitha okulanda iikulya, opo aanegumbo ya kale ye na iipalutha ya gwana.

Bank Windhoek oyo yimwe yomoombanga moshilongo shetu. Otayi dhimbulukwa noku tyapula esiku yoomeme . Otayi tseyithile nduno aantu yakuthe ombinga yo yawape oku sindana oshimaliwa shaNamibia oondola eyovi limwe.

Oshitaafula osho shimwe nosha simana lela noonkondo, molwashono ohapu okutentekwa iiyaha uuna omuntu ta longekidha iipalutha nohapu vulu wo natango okulilwa uulalelo nenge omwiha kaanegumbo.

FNB ota tseyitha ekopi lyoko lusheno djoku fulukitha omeya djedhina Kenwood djolita yimwe oshinkwanu heyali, ndjoka yali yina oolanda dha Namibia 719, ngaashingeyi odjina oolanda dha Namibia 599.

Ombaanga yetu yaStandard Bank ndjoka yi li oyo oshipungulilo shetu moshilongo shetu. Otuyina wo tayi tu kwathele opo tu kelele nenge tungambeke uufuthi moshilongo.

Oshimaliwa ohatushi longitha oku kandulapo uupyakadhi wi ili nowi ili monkalamwenyo dhetu. Ohatu shi longitha oku landa iikulya. Ohatu shi longitha wo oku futa oosikola dhaanona opo ya mone elongo lya hwepopala. Otushi longitha wo oku landa omiti dhopashinanena opo tu mone epango lyili nawa.

Oshimaliwa ohashi kwathele moompito dha yooloka ,ohashi kwathele okufuta elongo lyokanona oshi kwathele okufuta iihauto uuna tuuka pomahala gi ili nogi ili ohashi kwathele wo okulanda iipumbiwa momagumbo opo aantu ya kale yena iipalutha yili nawa.

Oshimaliwa ohatu shi longitha mokugwanitha po oompumbwe dhetu. Ohatu shi longitha mokulanda iikulya. Ohatu shi longitha mokufuta oosikola dhaanona opo ya mone elongo li li hwepo nohatu shi longitha wo okulanda omiti dhopashinanena.

Oshimaliwa ohashi tu kwathele mokukandula po omaupyakadhi gi ili nogi ili moonkalamwenyo dhetu. Ohashi tu kwathele okufuta omeya, ohashi tu kwathele okufuta oondjo dhomalusheno, ohashi tu kwathele okufuta iipangelo nohashi tu kwathele wo okulanda iizalomwa yetu.

Oomvula tadhiya dho tadhiyi, lyo nehumo komeho otali ende tali shendje poondondo dhi ili nodhi ili. Mongashingeyi aantu ihaya pwiikine owala oonkundana ashike ohaya tala nokupulakena koradio yomuzizimbe.

Bank Windhoek oyo yimwe yomoombaanga moshilongo shetu ndjono hatu longitha okupungula iimaliwa yetu, opo ku yandwe uumbudhi moshilongo. Otayi adhika miitayi ngaashi tayi landula mpaka: Eenhana, Maerua Mall, Rehoboth, Outjo, Keetmanshoop, Oshikango, Ondangwa, Omaruru, Windhoek Ausspannplatz, Kudu noKatutura.